Aɖaŋudɔwɔ etɔ̃ aɖewo le dɔ me. Woɖɔ kuku ʋi eye wodo awu trɔlɔ si ƒe amadede le abe amakpaɖiɖi ene. Eve le gakpo gã ɖe ɖe asi hele dɔ wɔm le enu.

Xɔ aɖe bi dzo. Xɔ vovovo aɖe hã bi dzo. Teƒea te ɖe ŋu mɔto ŋu. Dzotsilawo ƒe ŋu hã le mɔto. Amewo tɔ ɖe mɔ to le nu kpɔm.

Ŋutsu adre aɖewo de xɔ tame. Wo le sola panel dem ɖe xɔa tame. Ŋutsuawo dometɔ ene ɖɔ kuku si ƒe amadede le abe aŋutsiɖiɖi.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ le kodzokodzoe aɖe me. Akaɖi aɖe le eƒe ŋgɔ eye wo le akaɖia kpɔm. Ɖevi aɖewo le eƒe megbe. Ɖevia ɖewo dze klo eye ɖewo hã le tsitre.

Woku watsɛ ɖe agba ʋi aɖe me. abladzo tɔtɔe le watsɛa xa lã le edzi koklozi hã le edzi, shitɔ hã le edzi eye supageti hã le edzi.

Nyɔnu eve kple ɖevi eve tɔ ɖe mɔmemidzraƒe aɖe ƒe ŋkume. Wodi be yewoatso ŋumɔme. Eŋu ve le wo megbe. Ŋua ɖeka le ʋi eye ŋua ɖeka nye amadede gbemutɔ. Moto bubu aɖe hã le zɔzɔm le wo ŋkume.

Amewo le kuteƒe, ameawo do awu yibɔ. Aɖaka le anyigba le ameawo ƒe ŋkume, ŋutsu ɖeka dze klo ɖe nyɔnu ɖeka ƒe akɔme.